Yili puuni ka baanjira biɛni n ti pahi laati bolfu nima ka di kpahi taabo nima di peentila zaɣ piɛlli ka dikpuni maa nyɛ zaɣ sabinli

Paɣa m mondi bindirigu ka duɣu tamya ka o gbibi saɣavuɣuli ka ye liiga nuɣuso ka zaŋ tanʒee googi o zuɣu ka so chinchini ŋmari ŋmari ka zaŋ teebuli zali ka bihi ʒɛ di gbini ka niɛma pa bɛ nyaanga ka paɣa so za o nyaanga ka kom zori tingbanni.

Doɣita n-ʒiya o mini so di lana maa gbubila baaji ka ye liiga ŋmari ŋmari ka pili zipiligu ka doɣita maa ye liiga piɛlli ka ʒi kuɣu zuɣu ka anfooni yiliya ka bia be dini ka barinima garo doya ka teebuli zaya ka takaranima pa di zuɣu.

neesi paɣa n zahandi bia ka zaŋ nusuriti su o nuhi ka zaŋ nyɛ pobirigu pobi ka paɣa ŋɔ gba zaŋ nyɛ pobirigu pobi ka bihi ʒɛ bi nyaanga ka pobi nyɛ pobirisi ka di shɛŋa nyɛ zaɣ ƶiɛhi ka bihi ŋɔ shab yɛ neen ʒiɛhi ka tihi yirina ka yiya yirina ka takara nim pa teebuli zuɣu n ti pahi tima

Ayirimo torila n zaya ka sheba gbibi da paɣalima ka di nyɛ zaɣa ʒehi ka sheba dina nyɛ zaɣa piɛla ka tihi yirina bɛ nyaanga ka dikpina yirina bɛ nyaanga ka bɛ sabi yiilevi pa ka sheba pili zipil'sabila ka sheba pili 'ʒehi ka sheba yw liiga nuɣuso ka sheba ye liiga dozim.

kom n doya ka ŋarima ayi pa di zuɣu ka kpatoonsi be dinni ka yino ye liiga ʒee ka ban bala maa bi ye liiga ka piɛri be dinni

Loorinima n-chana ka salo pe n-gili li salo maa shɛba yela neen'ʒɛhi ka wabigu pa di zuɣu ka shɛba mi ye neen'nuɣuso nima loorinima ŋɔ nyɛla loori sabila ka shɛba tam loori maa zuɣu ka ye neem'piɛla ka yino pili kapu ʒee.